Wotsɔ nane, wotsɔ nane ɖe ta abe akpa ƒe nɔnɔmetata ene, wodo awu yibɔwo, eye ŋutsu aɖe le ŋgɔgbe le wo kplɔm, akpa la ƒe amadede le dzɛ̃ kple ʋɛ̃ aɖe.

Ŋutsu la le nyɔnua kpakpli viawo ɖe asi, eye wole nu kom, bagi aɖe le wo gbɔ, aŋe hã le wo gbɔ le anyigba, fefe nu vovovowo hã le xɔame nawo, zikpui bɔbɔe aɖe hã le wo gbɔ.

Ŋutsu aɖe lé nuƒomɔ ɖe asi. Detugbivi eve aɖewo tɔ ɖe eŋgɔ. Detubivia ɖeka sɔ asi do ɖe dzi ekpla nane hã ɖe kɔme si ƒe amadede le ʋi kpakple blɔ.

Amewo nɔ zikpui bɔbɔewo dzi, kaɖi le wo dzi le dziƒo, wole nɔnɔme tɔɔe aɖe me woɖo zikpuiwo ɖe fli dzi, zikpuiwo ƒe ɖoɖo le hatsotso vovovowo me.

Ame aɖewo le Kɔdzi. Wò mlɔ kɔdzi ba dzi wò me. Ɖɔkita wole wò gbɔ. Ame ɖewo mlɔ anyi ɖe anyigba

Ŋu ʋi eve aɖewo le teƒe sia. Ame aɖe siwo do awu yii tso dziiva anyime la hã le teƒe sia. Ame aɖewo hã le do ɖem. Wotsɔ sofiwo kple dɔwɔnu vovvowo le do ɖemee.

Amewo le teƒe vovovowo le xɔ sia me. Amea ɖewo le kpe kɔkɔ aɖe dzi le ŋkume ɖa. Ke ɖewo nɔ akpe kɔkɔ sɔewo dzi le axawo dzi. Nyɔnu aɖe kple ŋutsu asi aɖe le wò titina. Ŋutsu le eƒe klo dzi.

Afɔku vɔ̃ɖi aɖe dzɔ le afi sia, ŋu gã ɖeka zɔ ŋu vi woame eve dzi nyawunyawu, nukpɔlawo ƒokɔ ɖe ŋuawo ŋuti ɖewo kpla asi ɖe akɔ.

Amewo do abɔwo ɖe dzi ame bubuwo le wo vi aɖe tame le wo kpɔm. Ŋutsu awudzidola aɖe le asi nam amea ƒe ɖewo. Amea ƒe ɖewo le flagawo ɖe asi.

Nyɔnuvi aɖewo le afi sia. Gasɔ aɖe hã le afi sia. Nyɔnuvi ɖeka le gasɔ la dzi. Etsɔ nuyibɔ ɖɔ ta eye eƒe dziwui hã le yibɔ. Edo afɔkpa ƒoafɔɖemetɔ.

nyɔnu aɖe si ƒe ɖa le lɔbɔɔ la tɔɖe afisia eɖó asi ali eye wokɔ nu kɔ tsyɔ kɔmɛ eɖó nuwo ɖe nuɖonuwo dzi nyuie atukpawo tsinokpluwo le ɖoɖo tɔxɛ aɖe nu ati ŋtie wo ɖowo ɖa

Wole abi dom na ɖetugbivi aɖe. Nyɔnu si le abui dom nɛ la ɖɔ kuku ɖe ta. Edo awu lɔbɔ eye asigɛ hã le asi nɛ.

Ŋu geɖewo le fli me wole mɔdodo dzi ŋua ɖeka ya mele fli ma me kliwo o, ŋu yibɔ la le fli bubu me, ŋutsu aɖe le ŋu afɔ eve kum eɖɔ kuku.

nyɔnu etɔ̃ aɖewo le exɔ sia me wóƒe ɖawo le lɛgbɛ agbalē aɖe le kplɔ̃ dzi le wógbɔ

Ame aɖewo le ablɔdzi zɔm. ɖewo le ŋu ƒom eye ɖewo lé kpẽ ɖe nu le kukum. Ame ɖekaa ɖe le ŋgɔ lé xexii ɖe asi. Egalé ahatsɛ hã ɖe asi. Ameawo katã do awu amadede ɖeka.

Lãwɔdawo le du ƒum le gbe dzi. Ati kɔkɔ wole gbea me, ŋu gã aɖe to wodo me va yina. Lãwo sɔgbɔ, eɖewo ƒe amadede le ʋi kple yibɔ.

sukuviwo le afisia ŋutsu aɖe le wó dome ɖevia ɖewo le tsitre ɖeka si ƒe awu le dzĩ la

Tsi xa ɖe anyigba. Gbeɖuɖɔwo le tsia me. Amewo le zɔzɔm to gbeɖuiɖɔ la kple tsi la ŋu. Ŋuwo hã le mɔa dzi. Ame aɖewo de asi kotoku me.

ame aɖe siwo le awu ɖeka ŋgbi me le zɔzɔm ke amia ƒe ɖewo tsɔ ɖaka ɖe abɔta seƒoƒo le ɖaka la dzi ke ame mamliawo kpla asi ɖakɔ hele wó kpɔm

Ame aɖewo le xɔ sia me. Sikakɔgaxɔasiwo dzraƒee enye sia. Ŋutsu aɖe lé ɖeka ɖe asi eye wòle ekpɔm tututu. Ŋutsu ɖeka ɖe hã gbi ɖa legbeee aɖe ɖe ta.

Tomatosiwo le agbadzi. Woɖowo ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Nyɔnu eve aɖewo le xexite eye wole nu dzram. Nyɔnu ɖeka aɖe le wo ŋgɔ.

Ame ene nɔ afi sia, ametsitsi eve kple ɖevi eve, ati suewo ƒoxla wo eye gbedama aɖe dzi wonɔ, nyɔnu la ɖɔ kuyku eye wodo asiwuiwo.

Ame aɖewo le dɔ wɔm. woɖiɔ woƒe dɔwɔkukuwo ɖe ta. Mɔɖaŋu vovovowo le wogbɔ. Ŋutsu aɖe lé ka aɖe asi le megbedome ɖaa.

Ame aɖe siwo do awu si ƒe amadede nye gbemu kple aŋutiɖiɖi la le afi sia. Ame aɖewo tɔ ɖe mɔto le wo kpɔm, wolé nane ɖe asi, amadede vovovowo le nua ŋu. Wole du ƒum, hele nu kom.

tsinokplu woame ve le kplɔ̃a dzi agbalēwo hã le kplɔ̃ dzi ame aɖe ƒa'si le dzedzem kplɔa le yibɔɔ eye mɔɖaŋu dɔwɔŋuwo hã le afimá

Tsi gã aɖee nye esi, ame geɖewo le tsia me, tɔdziŋu si me wole la nyrɔ̃ le tsia me, ameawo le agbagba dze be yewoaƒu tsi ado le tɔ la me.

…me aɖewo nɔ zikpui me, wonye esiwo mate ŋu azɔ azɔli o, wole asi bɔlu ƒom. Wo sɔgbɔ ɖe afi sia. Ŋu aɖe le xɔ aɖe megbe lewo gbɔ ɖaa.

kpeyi aɖe le afisia eye gbewo bɔ ɖe ŋu wótsɔ mawu dzesi daɖe tame ŋustsu aɖe bɔbɔnɔ sɔ dzi sɔ la ƒe nugbɔ le yibɔ etsɔ ka bla nu nɛ eye gakpo hã le edzi

Dɔyɔƒe gã ɖe nye esia, abatiwo le afisia, xɔme tsovɔ hã le afisia, dɔnɔ dzikpɔla eve le xɔsia me, wo do asiwui wo.

Ame geɖewo le agbasasra sa, sia dzi zɔm. Wo sɔgbɔ ŋutɔ. Ɖewo ɖɔɔ kuku eye ɖewo ƒe awuwo le abe kuku ne. Nu si dzi agbasasrala le la le asi ƒe nɔnɔme me.

ŋutsu eve tɔɖe teƒe sia woɖiɔ ŋɔti godi ɖe wóƒe ŋɔtiwo nu ŋutsu ɖeka tsɔ nuƒomɔ ɖe asi ɖeviwo le fefem nyɔnu aɖe le wó kpɔm

Amewo le agbadɔ te le afi sia. Ɖeviwo sia kple ame tsitsiwo le afi sia. Ameawo nɔ anyi negbe ŋutsu ɖeka aɖe si ɖɔ kuku yibɔ la koe menɔ anyi o.

Amewo le afi sia, geɖewo kpla asi ɖe ŋgɔgbe, kplɔ aɖe le wo titina eye kplɔdzivɔ le edzi, nɔnɔmetata aɖewo le woƒe megbe.

Ɖetugbui aɖewo le afi sia, wota kɛntevɔ xɔasiwo ɖe akɔta, wotsɔ taku tro woƒe aliwo dzi, dzonu xɔasiwo le kɔ kple abɔ na wo.

Ziŋgli aɖe eme wotsɔ tɔ kpɔ. Xɔ aɖe le megbe dome ɖaa eye atiwo bɔ ɖe eŋu. Ɖevi aɖewo le afi sia. Dzidzɔ kpɔm wole, ɖeka lé afɔkpa ɖe asi abe ɖe wole nɔnɔmetata ɖem ene.

Ame aɖewo do awu ʋi lɔbɔwo le xɔ sia me. Ɖewo nɔ anyi eye ɖewo le tsitre nu. Mɔɖaŋu aɖe le wo ŋkume. Wonye lãmesẽnyawo dzikpɔla.

Amewo le tsi sia me le fefe ɖim. Ɖewo nye nyɔnuwo eye ɖewo nye ŋutsuwo. Agbalẽʋi le ɖewo ŋu ke ɖewo ƒe gbalẽme klẽ.

Ame aɖe nɔ kplɔ̃ ŋuti, wodo awu nɔ blɔ, wole mɔ ɖaŋu ŋuti, wotsɔ nuwo buto, be yewoa se nyasi gblɔm mɔ ɖaŋu la le nyuie.

Ame geɖewo le zɔzɔm. Ŋutsu aɖe ɖɔ kukue afisia. Nyɔnu aɖe hã le eƒe akpetee ɖe asi. Eƒe ɖa le lɔbɔ eye wole yibɔ. Agbalẽ keklẽ le nyɔnua nu.

Sika ku ƒe nye esia, ŋutsu geɖe wole ɖɔ wɔm le afi sia, ɖewo ku sika la ɖe aŋɛ gba gãwo me hele kɔklɔ, ɖewo hã le tsitre nu.

Wɔametɔ aɖewo le afisia, wotɔ ɖe mɔto hele nu biam. Ɖeka le atizɔti ɖe asi eye wòkpla eƒe bagi, xɔ aɖe le woƒe megbe.

Atiŋu aɖe nye esia va yina, ŋutsuvi eve bɔbɔ nɔ eme eye eɖewo le wo tutum, gbe aɖewo le mɔato eye fufu le mɔa dzi. Ŋutsuvi aɖe do awu ƒi eye wotsɔ asi yi dzi.

Gatsi vovovowo le gli ŋu. Seƒoƒo nyui aɖewo hã le kplɔ̃ aɖe dzi. Agba aɖe hã le kplɔ̃ dzi. kaƒomɔ hã.

Ame aɖe siwo do awu ɣi lɔbɔwo la le teƒe sia fũu. Ati gã eve le wo megbe ɖaa. Wotsɔ nanewo ɖe asi yina xɔ aɖe mee. Wodiɔ ŋɔtigodiwo

Ŋutsu aɖe le kaƒomɔ ɖe asi. Nudzadzra vovovowo le eŋkume. Te le afisia, tomatosi hã le ekplɔ dzi. Ŋutsu la le nukom.

Nyɔnu sia le nu dzram le asime, akɔɖuwo le kplɔ dzi, nyɔnu la bla ta eye wòlé nuawo dometɔ ɖeka ɖe asi, et…

Towo le afi sia. Koklowo le zɔzɔm. ame aɖe lé tati ɖe asi hele abladzo tom le etome. Gagba aɖe le afi ma. Tsi le eme.

Ame aɖewo le woƒe bagiwo tutum le gbatsɔnu dzi, nyɔnu aɖe hã le wo me, ŋutsuwo hã le teƒea, ŋutsu ɖeka ɖe ɖɔ kuku dzĩ le nyɔnua ƒe miakpadzi lɔ ƒo.

Ame aɖe nɔ sɔ dzi. Wòle xexi ɖe ta. Ame bubu tɔ ɖe eƒe axa dzi le hɛ ɖe asi. Ame aɖewo hã le aŋutsrɛwo ɖe asi.

Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm, wo lé nuwo ɖe ta, ba le ɖewo ƒe agbawo me, ke ɖewo ya yi na ba blu ke.

Amewo ƒo xla ŋutsu si le aɖaka me la ŋu, ŋutsu si la aɖaka me la do awu ʋɛ̃, efɔ bɔbɔ nɔ anyi ɖe aɖaka la me.

Ame eve nɔ anyi ɖe zikpui ʋi aɖe me, atizɔti woame eve nɔ wo gbɔ, ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖekae ye nɔ zikpuia me, wobla nu ɖe nyɔnua ƒe asi eye wobla nu ɖe ŋutsua ƒe afɔ.

Zikpi nyakpɔwo le xɔ sia me. Zikpi bɔbɔe si wodana ɖe xɔme la le afi sia eye agbalẽ geɖewo le kplɔ̃a dzi. Kaɖi nyakpɔwo le glia ŋu. Eye wota nu ɖe glia ŋu hã. Fesre si le glia ŋu la wokɔe yi dzi eye suɖui bɔbɔewo hã le afi sia le zikpia me.

Ame geɖewo ƒoxla agba aɖe, wole nuɖum le agba la me, nyɔnuawo dometɔ ɖeka ƒe awu le dzɛ̃ ɖe eye abɔ mele eŋuti o.

Amewo nɔ anyi ɖe zikpui dzɛ̃ aɖewo me. Wole nu kpɔm le nu kpɔ mɔ dzi, wole nɔnɔmetata kple modzakaɖenuwo kpɔm le nukpɔmɔa dzi.

ame aɖewo le teƒɛ sia wótsɔ takuyiwo bla ta ɖewo ta avɔ yi ɖe kɔme ame ene siwó le ŋgɔgbe la le we ɖuu

Wole dɔwɔm le afisia, dɔwɔlawo le dɔwɔwu siwo ƒe amadede wo le vovovo la me, ʋu aɖe le wo gbɔ, wole mɔ yeye aɖe dom le afisia.

Ame aɖe nɔ anyi ɖe zikpui me. Nɔnɔme tata aɖe hã le eƒe ŋkume si dze abe ame ene. Mɔ aɖe wonye siwo wɔ abe ame ene. Nukpɔmɔ hã le xɔa me.

Ŋumɔtoe nye afi sia, ŋu kɔkɔ eve va yina, ŋutsu aɖe lé eƒe bagi ɖe asi tɔ ɖe mɔto le ŋu la dzɔm, ame aɖewo hã zɔ mɔto va yina.

Ɖeviwo le du sim, ɖeka le ŋgɔ nawo eye mamleawo kplɔe ɖo hele nu kom le du sim ave aɖe le woƒe axawo dzi.

Gakpozikpui ene aɖewo le kplɔ ŋuti, kplu vovovowo le kplɔa ŋuti, woɖo nanewo ɖe nuɖoƒewo eye gatsiwo le gli ŋu.

Ame geɖewo le awu ʋi kpakple awu dzi me. Ɖewo tsɔ nu ʋiwo bla tae. Kpovitɔwo le wo ŋkume wole mɔ xem na wo be womatso.

Amewo tɔɖe ʋu gã aɖe gbɔ, dɔwɔlawo le wo ƒe dɔwɔwu me, ke amiaɖewo hã ɖe ko wo tɔɖe afima bla asi ɖe megbe, wole ŋku lem ɖe ʋu la ŋu, ʋula ƒe afɔwo lolo ale gbegbe.

Yameŋu gã aɖe le afi ma. Ŋutsu aɖewo le yameŋu la gbɔ. Ɖewo do afɔkpa eye ɖewo hã ɖɔ kuku. Woƒe ɖaw le yibɔ.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le gli ɖom. Woɖɔ woƒe dɔwɔkukuwo ɖe ta. Ŋutsuawo dometɔ ɖeka do asiwui, nudzidzinu le egbɔ.

Dunyahelawo le afi sia eye hũnyahũnya aɖe le edzi yim. ame aɖewo le wo nɔnɔewo ƒe awu hem. Ŋutsu aɖewo do awu ʋiwo eye eɖewo hã wodo awu yibɔwo. Ɖewo nɔ anyi eye ɖewo le tsitre nu.

Amewo le afi sia wonɔ mɔ si woyɔna moto la dzi amea ƒe ɖewo ɖɔ kuku si ne wokpɔ afɔku la woƒe tawo ma agba o ɖe ta ke ame ʋe aɖewo ya meɖɔ o

Ŋutsu aɖewo le tsitre nu. ɖewo le awu ʋi lɔbɔ me. Ŋutsu ɖeka si le awu ʋi lɔbɔ kple kuku ʋi me la, tɔ ɖe ŋgɔ le nu fiam wo.

Ame geɖee le fli me ame aɖewo lé woƒe mɔzɔ kpetewo ɖe asi, ame aɖewo le asi tem ɖe woƒe kaƒomɔwo dzi, ŋutsu aɖe de asi kotoku me.

Akaɖi aɖewo le bibimi le xɔ sia me. kplɔ̃ aɖe le xɔa ƒe titina. Zikpui bɔbɔe lɔbɔɔ aɖe le kplɔ̃a megbe. Atrakpui aɖe s iyi xɔa ƒe akp bubu hã le afi sia.

ŋutsu aɖe sa avɔ yi ɖe akɔta éle atukpa aɖe ɖe asi eye wóle atikplɔ hã ɖe asi nyɔnu si le eƒe axadzi la dó dzonu ɖe eƒe kɔme

Ame geɖewo le zɔzɔm le afi sia. Wotsɔ nane ɖe ta. Nu la le abe aɖake ene. Ameawo ƒe ɖawo le yibɔ na wo.

Ame evv. Ame eve nɔ anyi ɖe teƒe sia. Wole alɔgbɔnui kom. Ɖeka lé ga home gbogbo aɖe ɖe asi. Kaƒomɔwo le kplɔ̃a dzi fũu.

Ame geɖewo le ŋu la tame, ŋu la ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi, ati geɖewo le afi sia, ŋutsuvi aɖe tɔ ɖe ŋu la xa ɖaa, amewo do awu dzɛ̃.

Ame geɖewo le kɛtɛkɛŋu me, ɖewo nɔ ŋgɔgbe eye ɖewo le axa dzi, geɖewo hã le etame, ame aɖewo hã tɔ ɖe mɔto hele wo kpɔm.

amewo le awu yibɔ mɛ wóle atihowo mɛ dò aɖe le wó ŋkume wòle atiwo ɖe asi he ƒoxlã dò la

Ame aɖewo le ŋu ƒom. Amee ɖewo le tsitre le wo megbe hele asikpoli ƒom eye wo le ha hã dzim. Wosia avɔ aɖewo ɖe ka dzi le wo megbe.

Ame eve nɔ anyi ɖe afi sia. Wonɔ atikplɔ aɖe ŋuti. Xɔmetsovɔ aɖe le nyɔnua megbe ɖa. Xɔmetsovɔla ƒe amadede le blɔ.

Nɔnɔmetata aɖee nye esia, nyɔnu aɖewo nɔ nɔnɔmetata ƒe ɖusikpa dzi lɔƒo la wɔ ɖa yibɔwo ɖe ta, ke ŋutsuawo wosa avɔ ʋiwo ɖe ali.

Ame ade le afi sia. Wole akado aɖe me. Ŋutsuawo dometɔ ɖeka le ka aɖe ɖe asi. Ŋutsuawo dometɔ aɖewo le dzime kpo. Kekunu le wo si.

Amewo bɔbɔ nɔ afi sia, wole awu ʋɛ̃ me, nyɔnuawo ƒe ɖawo le legbee. Wole nane kpɔm, nyɔnua ɖeka asi fiam nua, ameawo le nu kom.

Xɔ lɔbɔ aɖee nye esia le afi sia. Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ xɔawo dometɔ ɖeka ƒe mɔnu. Fesre eve le xɔa nu eye mɔnu ɖeɖe etɔ̃ le enu. Bladzotiwo le xɔa megbe eye agɔnetei hã le megbe nɛ. Ati aɖe si ƒe aŋgbawo yrɔ la hã le xɔa megbe. Tsikugo ga aɖe hã le xɔa ŋkume.

Zikpui aɖewo le goto eye xɔ aɖewo bi ɖe axadzi, ŋu dzɛ̃ eve le xɔawo gbɔ, ŋutsu eve hã ɖo asi ali le xɔa gbɔ, xɔ gbagba aɖe hã le afi sia.

Amewo le dzre wɔm. Masɔmasɔ aɖe geɖe wo dome. Amea ɖewo le megbe dome ɖaa. Woɖɔ kuku ʋi eo ɖeta. Ame geɖewo le dzre wɔm.

Ŋutsu aɖe lé mɔ̃ aɖe si nana be wosea ame ƒe gbe le didiƒe kee la ɖe nu. Ele nu ƒom ɖe eme. Ame geɖewo le eƒe megbe lɔƒo. ati aɖe hã le eƒe megbe. Ameawo do awu yibɔwo.

Tɔdziŋu vovovowo le afi sia. Ŋutsu ene tɔ ɖe wo gbɔ. Ɖɔwo sɔgbɔ le afi sia ŋutɔ. Ŋutsuwo le ɖɔ la hem. Wotsi nu vovovowo ɖe ɖɔ la nu.

Ame aɖewo nɔ zikpui me elabe wo mateŋu azɔ o,wɔametɔwoe nye esiawo ke ameaɖewo hã le tsitrenu, hetɔɖe wo megbe, xɔ aɖe le woƒe axadzi.

Ɖevi aɖe si do awu ʋi la ke nume ɖe te, ele avi fam, ame aɖewo hã ƒoxlae, ɖewo lé blanui ke ame aɖewo hã le tsitre le wo emegbe.

Amewo tɔ ɖe eŋu ɖe gbɔ le afisia. Ame ɖeka le awu abɔ lɔbɔ me. Togbe aɖe le dzedzem le woxa ɖa eye gbe aɖe le wo xa. Ŋutsu ɖeka ŋu ŋu la ƒe ŋkume.

Ŋu aɖe si ƒe amadede le ʋi ɖe la le afi sia, amewo le ŋu la me, ame xexlẽm adee le eme, lãwɔada eve le ŋu la ŋgɔ.

Amewo bɔbɔnɔ anyigba. Ɖeviwo kple wo dadawo nɔ afi sia le anyigba. Ɖevia ƒe ɖewo medo awu ɖe dzime o. wobɔbɔnɔ ŋumɔto. Ame geɖewo va le eme tsom.

Ŋutsu si ta avɔ ʋɛ̃ ɖe akɔta la le afi sia, etsɔ nane ɖe ta eye aŋgba le eme, ŋutsu aɖe le ŋgɔgbe eye wòtsɔ nane abe hɛ ɖe asi, ŋutsu geɖewo ta avɔ yɛ̃ le afi sia, xexi vovovowo le afi ma eye amewo nɔ ete.

Ɖevi aɖe si nye wametɔ la nɔ eƒe zikpui me wole sukuxɔ me nɔvia mamleawo nɔ anyi ɖe suku zikpuia me.

Zikpui eve siwo ƒe ama dede le abe avumi ene le afisia. Ati aɖe siwo de ama le wogbɔ. Woɖo seƒoƒo vovovowo ɖe nume le zikpuiwo gbɔ.

Ame aɖewo le ka hem le nɔnɔmetata sia me, ŋutsu aɖewo le woƒe axawo dzi, ŋutsuawo ɖɔ kuku ɖe ta, ka he la ɖewo dome tɔwo dze anyi.

Ame aɖewo sa avɔ, ŋutsu eve aɖewo sa avɔ ɖe ali, nyɔnuawo sa avɔ ɖe akɔta, ŋuƒoƒo aɖe le wo megbe ɖaa, ame siwo le ŋgɔ le ʋe ɖum.

Lã geɖewo le afi sia, gbeme lã wonye. Ati kɔkɔwo aɖe le gbe la meeye gbe hã le afisia. Ati zikpui aɖewo hã le gbe la me.

Tɔsisi gã aɖe le afi sia, ame aɖewo le gbeɖuɖɔwo fɔm le tɔa to, ɖewo lé sofiwo ɖe asi, wodo asi wuiwo.

Ame aɖe siwo do awu ɖeka ŋugbi la le kplɔ lɔbɔ aɖe nu. Nuƒomɔ le wo ŋkume ke ame ɖeka aɖe si do awu yibɔ la le kplɔ bubu ŋuti le anyigba. Nyadzɔdzɔdɔwɔlawo.

Ame aɖewo le dɔ wɔm le afi sia. Ŋutsuwoe. To aɖe le woƒe megbedome ɖaa. Wolia gakpo aɖewo dzi ke ɖewo le tsitre le nu kpɔm le.

Akpawo le aŋegbawo me. Nyɔnu aɖe le eƒe alɔgo kum. Nyɔnua aa. Nyɔnu aɖe si le awu dzi me la ɖo asi gla. Ŋutsu aɖe ɖɔ kuku le megbe dome ɖa eye woklo eƒe awu yi dzi. To aɖe hã le megbe le afi me ɖaa.

Ʋu aɖe si ƒe amadede le gbemu la, le mɔ zɔm tɔ gbedada aɖe ƒo. Kpɔ̃wo hã le nu ɖum le afisia. Kpɔ̃awo ƒe amadede le ɣie kple yibɔ eye wole ŋɔtaŋɔta.

Ɖevi aɖewo le abo ƒom le tɔto. Wole aboa ƒom le keme. Ame aɖe le tɔa gbɔ ɖaa. Ɖeviawo le dzidzɔ kpɔm eye woƒu du kplɔ abola ɖo.

Amewo bɔbɔ nɔ ati gã aɖe gɔme, wodo awu ʋɛ̃wo eye wobla ta hã, lã aɖewo nɔ wo gbɔ, togbɛ aɖewo hã le wo gbɔ ɖaa, lã geɖe le gbe ɖum le toa gbɔ lɔƒo.

Ame geɖe Do awu ɖeka ŋugbi le teƒe sia. Wòle awu dzɛwo, awu ɣiwo kple awu yibɔ me. Ŋutsu ɖeka aɖe tɔ ɖe kplɔ aɖe ŋu hele nuƒom nawò.

Ɖevi aɖe yiwo ke medo awu ɖe dzime wo la le afi sia. Nyɔnu aɖe tɔ ɖe megbe eye wòda ta ɖe kɔdzi. Ŋutsu aɖe ɖɔ kuku yibɔ eye wòƒo ɖa lɛgbɛ ɖe ta. Etsɔ gatsi de nume na vi sue si le atadzi nɛ la.

Sɛƒoƒo vovovowo le afi sia, ɖewo ƒe amadadɛ le dziɛ̃eye ɖewo hã le gbemu. Nyɔnu aɖe tɔɖe afi si seƒoƒoawo le la ƒe ŋkume, edo afɔkpa ʋi.

Nyɔnu aɖe kple ɖevi aɖewo le teƒe sia. Seƒoƒo nyuie aɖe le wo ŋkume. Wole dɔ wɔm le seƒoƒola ŋuti. Wode tsi seƒoƒola. Tsigowo le woƒe axawo dzi.

Agbalẽwo le kplɔ dzi aƒe kaƒomɔ aɖe hã le kplɔ dzi. Ame aɖe nɔ anyi ɖe kplɔ ŋuti, ele nu ŋlɔ ɖe agbalẽ le me, kplu aɖe le kplɔ dzi.

Tɔdzi ʋu vovovowo le afisia, tɔsisi aɖe hã le eƒe axa dzi, tɔdzi ʋua ƒe ɖewo lolo ke ɖewo ke sui, wo tsɔ atiwo trɔ tɔdzi ʋua ƒe ɖewo me.

Ŋutsu etɔ̃ tɔ ɖe teƒe sia. Ŋutsuawo dometɔ eve ƒe awuwo nye awu ɖeka ŋgbi. Tu le wo si eye ŋu ʋi aɖe hã le wo xa.

Amewo le ʋume wole gbe aɖeme tom, gbea wo de ama, ʋusiƒe afowo lolo ŋutɔ. Ʋu gã aɖe nye ʋula.

Ame aɖe siwo do awu abe awusatɔwo le afi sia, wodo awu ʋɛ̃ lɔbɔwo, ɖewo ɖɔ kuku ke ɖewo tsɔ nu bla ta.

Ame enyi Le exɔ sia me. Ame adre nɔ anyi ke nyɔnuvi ɖeka aɖe le tsitre le wò ŋku me. Tsi nono le kplɔ dzi nawò eye nukpɔmɔ le ŋku me nawo.

Atiglinyi gãaa aɖe tɔ ɖe teƒe ma. Etɔ ɖe ŋula xa tututu. Ame aɖewo le ŋula me. Atiwo hã le wogbɔ. Ʋe hã le keklẽm ɖaa.

Afɔku aɖe dzɔ le afi sia, nyɔnu aɖe le avi fam eye wòlé via si ƒe ɖa le kpɔ la ɖe asi, ŋutsu aɖewo lé woƒe mɔwo ɖe asi eye wole wo ɖem nuwo kaka ɖe anyigba fũu, sukuviwo hã nɔ afi ma, wokpla woƒe bagi ɖe dzime.

Ame aɖewo mlɔ abatiwo dzi le afi sia, ŋutsu ɖeka aɖe le tsitre, edo awu ʋɛ̃ tsɔ bu ta eye wòɖɔ gaŋkui hã ɖe eme, ŋutsu tsitsi ɖeka si do awu dzɛ̃ la nɔ anyi ɖe abatia dzi.

nuɖuɖu vovovowo le kplɔ̃a dzí aha le kplua me nyɔnu aɖe kpi ɖe ŋutsu aɖe gbɔ hele nukom

Sewɔtakpekpemenɔlawo nɔ anyi ɖe sewɔtakpeƒe, wonɔ anyi ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖewo nu, ame aɖewo nɔ teƒe kɔkɔ aɖe hele wo ta kpɔm ɖoɖaa.

Wotsɔ avɔwo wɔ xɔ le afi sia. Wosia avɔwo ɖe ka dzi eye tsigo le afi ma. Togbe aɖe le afi sia eye amewo tu xɔ ɖe wo dzi.

Ɖeviwo le atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me le afi sia. Wotsɔ dzonu de kɔ na wo eye wotsɔ ɖe de ta hã na wo. Wole ha dzim eye wolé takuviwo ɖe asi.

Keteke eve va yina. Amewo tɔ ɖe afima le Keteke la dzɔm. Ŋutsu aɖe le asi tem ɖe eƒe kaƒomɔ dzi. Sukuvi aɖe hã kpla eƒe bagi.

Wole xɔ tum le afi sia. Atrakpui aɖe le xɔa ŋuti si akpe ɖe wo ŋu be woayi xɔa tame. Kelɔnu le afi ma eye ke hã le afi ma.

Zikpui ʋɛ̃ aɖewo le xɔ sia me, nyɔnu ɖeka le tsitre le amewo titina. Amewo nɔ anyi ƒo xla nyɔnu la, zikpyui aɖewo li si dzi ame menɔ o, nyɔnu la le nu ƒom na etɔ siwo nɔ anyi la.

Zikpi yibɔ eve le xɔ sia me. Suɖi suesue le wo katã me. kaɖi si klẽna hã le xɔa me le yame. Agbalẽwo le agbalẽɖoƒe le xɔa me

Ame aɖe mlɔ anyigba hedo abɔ ve ɖe dzi, ɖevi aɖe tsiɔ akɔ ɖe egbɔ. Agba suɛ aɖe le anyigba, gawo le agbame. Ame aɖewo hã zɔ vayina kple kpo.

Kese aɖewo le afi sia, wole anyigba zɔm, woƒe asiketiwo le lɔbɔ, ɖetugbui aɖe tsɔ akɔ ɖe keseawo gbɔ, eƒo ɖa legbee ɖe ta.

Ɖevi aɖe le kusi ɖe ta. Ega tsɔ ŋu ƒe afɔti si wo zɔ na hã ɖe asi, nyɔnuvi aɖe tɔ ɖe exa. Nudzralawo ɖo woƒe nudzadzrawo ɖe kplɔdzi fuu.

Amewo bɔbɔnɔ lã vovovowo dzi. Ɖewo nɔ sɔwo dzi, ɖewo hã le kposɔwo dzi. Atiwo kple gbewo le teƒe sia. Sɔawo dometɔ ɖeka le du dzi.

Amewo le modzaka ɖem. Wole ŋu ƒom eye ɖeka le ŋgɔ hele dzodzom ɖe yame le ʋe ɖum. Mamlɛeawo le ha dzim le megbe.

Ŋutsu ɖeka aɖe mlɔ abati me. Etsɔ avɔ ɖe eƒe anyigba me lɔƒo. dɔdala adre ƒoxlae. Dɔdzlawo dometɔ ɖeka le nane ŋlɔm ɖe agbale me.

Ame aɖewo le egliwo ɖom le afi sia. Wotsɔ xɔ ɖo gli suesuesuewo le gliawo ɖomee. Dɔwɔlawo ɖɔ dɔwɔ kuku eye wodo woƒe dɔwɔwu.

Amewo le bɔlu ƒom, wole asibɔlu ƒom, wole eƒom to nane ta, agbo le aƒe la nu eye wotsɔ gakpo de aƒe ƒe fesre me.

atiglinyi gã ɖe wóle nu ɖum le mɔtó atiglinyi gãwo kple atiglinyi viwo siã ʋu yi aɖe tso eme va yina eye amewo le ʋula me, gbewo ƒoxlã atiglinyia eye wóle gbe aɖewo ɖum gbe aɖewo ku eye ɖewo le múmu

Ame ene le xɔ sia me, amea wo dometɔ ɖeka do awu ʋɛ̃, woɖɔ ŋŋti goduiwo ɖe ŋɔtinu, ame eve nɔ anyi ɖe kplɔ ŋuti hele agbalẽ aɖe me kem.

Amewo bɔbɔ nɔ kplɔ ŋuti, seƒoƒo dama aɖe hã le xɔa me. Kudi aɖewo hã le ya me ɖaa. Ameawo le nu ɖum le kplɔawo ŋuti.

Ŋutsu aɖewo lé nanewo ɖe asi. Flaga kpakple gakpo nanewo le wo si. Ghana flaga le ame ene si. Eye gakpo si, si nye nɔnɔmetata vovovowo si nyaʋaʋla be ɖe wome la le wosi. Nyɔnu aɖe ɖɔ kuku dzẽ ɖe ta.

Amewo le flime. Wonɔ kposɔwo dzi eye kposɔawo nɔ flime hezɔ yina teƒe aɖe. Ame eve menɔ kposɔ dzi o. Wole azɔli zɔm le woƒe axa dzi.

Ŋutsu aɖe do awu eye eƒe awu ƒe amadede le dzẽ eye eƒe bangi hã le dzẽe ɖe eƒe afɔkpa hã le dzẽ. Eye mekpɔ ahakretiwo le egbɔ eye eƒe megbe ahawo le ɖoɖo aɖe nu le afi ma. Ŋutsua ɖiɔ kuku ɖe taa eye wòɖiɔ gaŋkui hã

Ŋutsu awu dze do la kple kuku dzɛtɔ aɖe le afima. Xɔ adɖsi eƒe amadede klo eye me ga nyakpɔ o hã le afisia. Nyɔnu aɖe tsɔ via ɖe asi eye wole nane tsɔ de enu me ne. Ɖevi aɖe hã nɔ afi ɖe eye wotrɔ megbe he le nane kpɔm. gasɔ dzɛ aɖe hã le ɖe afi sia. Ɖevi si wotsɔ asi hã ƒe afɔkpa…………………..

Amewo tɔ ɖe ŋu aɖe gbɔ. Ɖewo ɖɔ ŋutigodui ke ɖewo meɖɔ o. Ameawo le alɔgbɔnui kom. Woƒe ɖawo le yibɔ.

Tɔdziŋugã aɖe le tɔa dzi, atiwo le eme. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe afi sia, elé agba aɖe ɖe asi, lã le agbala me.

Ɖeviwo sɔgbɔ le xɔ sia me. Nyɔnu tsitsi eve hã le wo dome. Nyɔnuawo do awu ʋiwo. Ɖeviawo nɔ kplɔ ŋuti. Wole sukuxɔme

Amewo le asime. Woɖo nuɖuɖu vovovowo ɖe asikplɔ̃wo dzi. Ŋutsu eve siwo do awu ʋi la tso eme va yina. Nyɔnuwo bɔbɔ nɔ woƒe asigbawo gbɔ.

Ŋu aɖe le mɔdodo dzi, ŋuŋu geɖe le mɔdodo, ŋu la ƒe amadede le ʋɛ̃, kpe aɖewo hã le mɔa ƒe axadzi, xɔgbagba aɖe hã le mɔ la ƒe axadzi.

Nyagã aɖe, nyagã aɖe tsɔ nane le go aɖe me dem, ewɔ abe akɔ dam wòle ene, akɔdagowo le afi ma, akɔdalawo hã le afi sia, akɔdadanyadzikpɔlawo le megbe ɖaa.

Atiglinyi lolowo kple suewo sia va yina. Netsi aɖewo le afi ma. Ame aɖewo tɔ ɖe ŋu aɖe gbɔ. Ɖewo bla asi ɖe akɔnu eye ɖewo ɖo asi ali.

Ŋutsu aɖe kpla nane ɖe kɔ. Ebɔbɔ nɔ anyi eye wotsɔ nuwo da ɖe zikpui dzi. Edo afɔkpa si ƒe amadede le abe aŋuti ɖiɖi ene. Nudzadzra ɖewo hã le kplɔ̃ dzi le emegbe ɖaa. Xɔ aɖe hã le emegbe.

Amewo le teƒe sia, woɖo nudzadzrawo ɖe anyigba, afɔkpawo le anyigba, bagi aɖewo hã le anyigba. Nyɔnu aɖe si do awu ʋɛ̃ eye wò bagi ɖe asi la va yina.

Ame sɔgbɔwo le ablɔwo dzi, nɔnɔme tata vovovowo le ablɔawo to, amiawo le nɔnɔ me tatawo kpɔm ati ga aɖe wo…

Ɖetugbuiviwoe le afi sia, wotsɔ dzonuwo bla woƒe tawo, ɖa yibɔ lɔbɔ aɖe le kɔ na wo eye wole nu kom, ɖewo hle asi ɖe aya me, tre le woƒe asiwo eye wole atsawo ɖem.

Amewo le siakuƒe. Ɖewo le tɔa me hele sikala klɔm. Ke ɖewo tɔ ɖe axadzi le nu kpɔm. Am aɖewo hã lé agba ɖe asi. Tsiƒoɖii aɖe mee wole.

Kpovitɔwo le afi sia, wole woƒe awuwo me, woɖɔ kukuwo. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe woƒe titina, ekɔ gaŋkui tro eƒe awu ŋu, ɖa mesɔ gbɔ le ta ne ŋutsua o.

Ŋutsu aɖewo le teƒe sia. Ŋutsuawo dometɔ ene ɖiɔ kuku. Abo aɖe le yame ŋii. Abo la ƒe amadede le ʋi kple yibɔ. Ghanaflaga le wo megbe ɖaa.

Ame geɖewo le xɔ sia me. Ɖewo le tsitrenu eye ɖewo nɔ anyi. Gbadagbawo le wo dome. Amea ɖewo ɖɔ ŋɔti godui.

Ɖevi aɖewo le gbadzaƒe aɖe. Gakpoŋu aɖe le wo gbɔ. Wotsɔ ati wɔ ŋua ƒe akpa ɖe woe. Ɖevia ɖewo bla ta kple taku.

Ŋu afɔ eve aɖe le afi sia, ame ɖɔ kuku tɔ ɖe egbɔ, ame ɖeka le awu ʋɛ̃ eye wòɖɔ gaŋkui yibɔ le eƒe axadzi, ŋutsu aɖe hã nɔ anyi ɖe zikpuio me.

Afi sia nye dɔnɔkɔdzi, dɔnɔ aɖewo mlɔ abatiwo dzi. Dɔdalawo le wo gbɔ kpɔm. Ɖewo le tsitre eye woɖo nɔ ɖe ta.

Ame geɖewo le dzidzɔkpɔkpɔ blibome. Wodo woƒe abɔwo ɖe dzi. Ŋutsu eve aɖewo le ŋu aɖe me, le tsitre le ŋua me. Ɖeka ɖiɔ kuku dzɛ̃.

Ame eve aɖewo nɔ zikpui yibɔ aɖe me le ati aɖe te, ati la ƒe aŋgbawo l ukeŋ, ŋu ʋi aɖe hã le ati la te.

Zikpui lɔbɔ kple suɖui sɔgbɔwo le afi sia. Kaɖi yiwo le xɔa me hã le afi sia. Seƒoƒo nyakpɔwo le xɔa me fũu. Kplu geɖewo le wo nɔƒewo eye anyigba nya kpɔ. Zikpuiwo aɖe le kplɔ̃ ŋu ɖaa. Zikpuiwo ƒe amadede le ʋi.

Amewo bɔbɔnɔ zikpui me. Wole sɔleme. Wole ha dzim. Wota avɔ eye wotsɔ aketewo ɖe asi. Zikpui si me wonɔ la nye aŋezikpui.

Ati aɖe le afi ma eye eƒe amededewo nyakpɔ wole gbemu. Kusi aɖe le afi ma. Nyɔnu aɖe si ƒe ɖa wɔ kpɔ la le afi sia. Gasɔ si dzi wobla nake ɖa hã le afi sia. Ɖevi aɖe nɔ ŋgɔgbe eye wotsɔ afɔ de gasɔ ƒe afi yi ke le dze la me.

Ŋugãaa aɖe le afi sia. Ŋula nye ŋu ʋi. Ŋutsu eve aɖe tɔ ɖe ŋula me. Wole ŋu si nye afɔ evetɔ la dem ŋu gagogã la me.

Ame etɔ̃ aɖewo le exɔ aɖe tame, woɖɔ woƒe dɔwɔkukuwo eye wole nɔnɔmetata aɖe kpɔm, nu ʋi aɖewo le wo tame abe gakpo ene.

Nyɔnu kple ŋutsu geɖewo le ba finyafinya aɖe me lé trego aeɖwo ɖe asi, nyɔnuawo ta avɔ eye ŋutsuawo do dziwui.

Tsi ɖɔ ɖe afi sia. Ati dama aɖewo hã le xɔa megbe ɖaa. Ɖevi aɖe le tsitre ɖe ŋugbagba aɖe si le tsia me la tame.

Ŋu siwo ƒe amadede le ʋi la sɔŋ bɔ ɖe afi sia eye asigbadɔwo hã le afi sia. Ati aɖe hã le afi ma. Gasɔtɔwo le afi ma. Ŋutsu aɖe si bla asi ɖe akɔnu la hã tɔ ɖe afi sia. Ŋutsu aɖe ziɔ ɖe ŋu ʋi aɖe ŋu le afi sia.

Nyɔnu etɔ̃ le xɔ sia me. Vɛ̃dzi aɖe hã le xɔ sia me. Nuwo le kplɔ̃awo dzi fũu. Nyɔnu ɖeka lé vɛ̃dzi la ɖe asi, eƒo ɖa ŋɔŋɔe ɖe ta.

Kplɔ aɖe le nɔvia dzi, nudzadzra geɖewo le kplɔwo dzi, adzale le aŋegba aɖe me le afi sia eye tomatosiwo hã le gowo me.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ afi sia. Eɖɔ kuku ɖe ta. Nuɖuɖu vovovowo le kusiwo me le egbɔ. Ɖewo hã le anyigba. Abladzowo le egbɔ.

Xɔ vovovowo le afi sia. Xɔ kɔkɔkwo le afi sia. Netsiwo le wo gbɔ. Xɔawo le ɖoɖo tɔxɛ aɖe nu. Mɔdodo to xɔawo dome eye ŋu le wo dzi.

Wole atixɔ aɖe tum le afi sia. Ame geɖewo le xɔ sia ŋuti. Nɛti aɖe hã le wogbɔ. Agɔti aɖe hã le afi ma. Wole xɔa tum ɖe dziƒo vie.

Amewo le teƒe sia. Wonɔ anyi lɛ, ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖe nu. Ɖewo lé kaƒomɔ ɖe asi eye ɖewo lé si wɔnɛ, si wɔnɛ be míewɔna nu kaba hã ɖe asi.

Amesɔgbɔ wole tɔsisi aɖe me. Ɖewo ɖe dzime kpo eye ɖewo do dziwui ko. Xɔ aɖe le woƒe axa dzi eye ke hã le tɔa to.

Kpovitɔwo le teƒe sia wo sɔgbɔ, wolé ŋutsu aɖe ɖe asi si ke do dzime wu eya meɖiɔ kuku o gake Kpovitɔwo ya ɖɔi kuku, kpovitɔwo ƒe ŋu tɔ ɖe anyi. Woƒe megbe la atiwo li, wotɔ ɖe anyigba si nye anyigba gbadza.

Tsi le dzadzam, ame aɖewo le zɔzɔm le tsi la me, wotsɔ xexiwo bu ta, xɔ gãwo le teƒea eye nukpɔmɔ aɖewo hã le afi sia.

ame aɖewo le afisia nyɔnu ɖeka le atsitre eta avɔ eye wotsɔ avɔ ma ke ƒe ɖe bla ta éle nane ɖe eƒe ahatome nyɔnu ɖeka aɖe nɔ mɔdzi, ebla agba ɖe megbe

Tɔsisigã aɖee nye esia. Ame aɖewo le tɔsisia to. Ɖewo le nu nyam eye ɖewo hã le fefem. Tɔdziŋu vovovowo hã le tɔa to. Atogãwo ƒo ʋlã tɔla.

Amewo le mɔme tso le afi si woɖe mɔ be amewo natso mɔme le. Wo sɔgbɔ eye amewo le kasanu hele mɔa me tsom. Dziƒoxɔ kɔkɔ eve le woƒe axadzi eye ɖeka le afi mɛ ɖaa.

Ɖeviwo kple ame tsitsiwo sia le afi sia. Wo le dɔdaƒe. Ɖewo nɔ zikpui me, ɖewo mlɔ anyi ɖe abatiwo me. Ŋutsu tsitsi ɖeka aɖe le wo me si ɖa mele ta na o.

Ame aɖewo nɔ kplɔ̃ lɔbɔ aɖe ŋuti le xɔ aɖe me, mɔɖaŋu si si wɔ ne be wo wɔa dɔ kaba la le wo ŋukume, seƒoƒo nyuie aɖewo ha le kplɔ̃a dzi.

Tɔsisi aɖe le afisia, ɖevi aɖewo ƒe ɖa wɔ yibɔ le afisia. Wo le fefe ɖim le tɔa me. Wolia wo nɔnɔewo dzi eye wo le dzidzɔ kpɔm.

Amewo le xɔ aɖe me, wole mɔ aɖe ŋuti, wole nu srɔm tso mɔ ŋuti, wo tsɔ woƒe ŋuku ɖekawo le nu kpɔm to mɔ la me, mɔ vovovowo le kplɔ̃a wo dzi.

Ame aɖewo do abɔ ɖe dzi. Ɖewo kpla nanewo ɖe kɔ me. Ɖewo ɖɔe ŋɔti godiwo. Seƒoƒo aɖewo le woƒe axawo dzi le xɔa me.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe megbe dome ɖa. Ŋutsu eve le wo ŋkume. Ŋutsuawo le Ghana ƒe aflaga ƒe amadedewo me. Ɖeka ɖɔe kuku ɖe ta eye wole nane ɖe eƒe asiwo.

Ɖeviwo le afi sia, ɖeviawo dometɔ eve ƒo ɖa eve eve ɖe ta, ɖeka le ŋgɔ eye wòlé egbe ŋkuŋuŋui mɔɖaŋuawo dometɔ ɖeka ɖe asi.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔanyi ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖenu, numeme aɖe le wo ŋkume, woda avɔwo ɖe abɔ ameawo nye ŋutsuwo.

Ame aɖewo le tsisasra dzi tom yina ɖe mɔ ƒe akpa kemɛ. Ame aɖe hã nɔ tasiaɖam si kekewo le hehem la me. Dziƒoxɔwo le teƒe ma.

Sukuviwo le ati gã aɖe gɔme le teƒe sia. Ame tsitsi eve hã le wo gbɔ. Ŋutsu aɖe si le dziwui blɔ eye nuʋiwo to axa dzi nɛ la le abiu dom na sukuvi ɖeka.

Atiglinyi aɖewo le zɔzɔm le ave me. Ɖu aɖe woƒe axa dzi. Amewo bɔbɔnɔ ŋu la me. Atikuku aɖewo le ave la me. Atimumuwo hã le ave la me.

Ame aɖewo le tɔsisi aɖe godo ɖaa le nu kpɔm, ke ɖewo le tɔdziŋu eve me, wole ho ŋlim le etɔa dzi. Nukpɔlawo le dzidzɔ kpɔm.

Ŋutsu atɔ̃ le afi sia. Ŋutsuawo dometɔ ɖeka le kuku ɖe asi. Ke ŋutsu aɖe le asi nam ŋutsu Evelia tso ɖusikpadzzi ɖaa. Tsi siwo le gome hã le wo gbɔ. Zikpui le wogbɔ.

Ŋu gã aɖe tɔ ɖe afi sia, amewo le ŋu la me fũu, amea ɖewo le ɖiɖim, zikpui mele ŋu la me o, amewo nɔ ŋu la tame, kpovitɔwo le ŋua kpɔm.

Fɔkpa ƒoafɔtɔwo nye esiawo, gbemutɔwo li, dzɛ̃tɔwo hã li, ʋɛ̃tɔwo hã li, avɔ aɖewo le aŋe me le egbɔ afi sia agbadɔ aɖe hã le afi ma eye afɔkpa ɖewoa, wolɔ wo kple dzonu wuliwuliwo.

Agble aɖe dzie nye sia. Wodo nuku aɖe ƒomevi ɖe afi sia. Wodoe ɖe fli tɔxɛ aɖe me. Agbledzidɔwɔla etɔ̃ le agblea me.

amewo le kasa nu eye wóle ɣe ɖum wó ɖó mò ɖe ɣe si ɖum wóle la dzi ŋutsuwo lɛ megbe dome eye nyɔnuwo sa avɔ ɖe ali le ŋgɔ nawo

Ɖevi dze aɖe nɔ afi sia, ele ŋku lém ɖe mɔ aɖe ŋuti, bagi aɖe le gli ŋu le xɔa me, mɔ ƒe akpa vovovowo hã le kplɔa dzi le egbɔ

Ŋu ʋi aɖe le mɔdododzi zɔm. Sɔ aɖe hã le mɔ zɔm. Ŋutsu la nɔ agba tsɔmɔ dzi eye sɔ la le ehem yina enɔƒee.

Amewo mlɔ anyi. Nɔnɔmetata ɖeɖe aɖe le edzi yim. Ave aɖe le woƒe ŋgɔgbe lɔƒo. Kaɖiwo hã le wogbɔ.

Ame aɖewo do awu yibɔ eye ame eve le wo dome bla asi ɖe akɔnu. Gaŋkui le mo na ŋutsu ɖekae le mia kpa dzi eye ame aɖe trɔ megbe dewo le afi ma. Amea ɖɔ kuku yibɔ ɖe ta. Ghana flaga ƒe amadede wo le woƒe ŋkume.

Nyɔnu aɖe si tsɔ avɔ ʋi kpa vi la le afi sia. Eƒe akpete si wokpla ɖe abɔ la le yibɔ. Nyɔnu aɖe hã tsɔ kotoku aɖe de eƒe axatome.

ʋu vovovowo le afisia, ʋu afɔnewo esiwo zɔna le anyigbã hã le afisia ʋuawo ƒa madede le ɣie kple dzĩɖe ave aɖe le ʋuawo megbe ɖaa

Ɖevi eve aɖewo le afi sia. Ŋutsu aɖe ɖo asi ali tɔ ɖe woƒe ahadzi. Ɖevila le asi dem nɔvia ƒe ɖame. Zikpi aɖe hã le afi ma. Ɖeviawo medo afɔkpa o.

Amewo tsɔ flagawo do de dzi. Ŋutsu ɖeka aɖe si le ŋgɔ la ke nume ɖe te baaaaaa. Ame aɖewo le kpẽ ɖe nu eye ame gbogbo aɖewo hã nɔ axa dzi ɖa.

Amewo le tsi kum. Gagba etɔ̃ le anyigba. Ame ɖeka le tsi ɖe ta eye tsi la le gagba me. Abladzo tiwo le woxa eye ɖeka le aŋego ɖe asi.

Ŋutsu aɖe ɖɔe kuku eye wole atukpa aɖe ɖe asi. Nyɔnu aɖe si tɔ ɖe egbɔ la ƒe ata legbe wo le dzɛe, eye wotsɔ asi hɛ wo yi dzie. Nyɔnu aɖe hã tsɔ asi kɔ xe mo. Nyɔnu aɖe hã sa avɔ ɖe akɔta kple ali.

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo tɔ ɖe eŋu ɖe gbe le aƒe aɖe me. Aƒea ƒe gliwo wɔ abe mede ama nɛ haɖeke o. Ŋu ɖeka hã gale ŋgɔgbe na wo eye wole nya aɖe gblɔm na wo nɔnɔewo.

Nuƒomɔ̃ vovovowo le teƒe sia. Dziƒoxɔwo hã le teƒe sia. Wodo nuƒomɔ̃wo ɖe ŋutsu aɖe ƒe mo. Ame aɖe hã lé fotoɖemɔ̃ ɖe asi.

Dzo le bibim le afi sia, dzo la le dzudzɔ tum, dzotsilawo va be yewoatsi dzo la, wotsɔ woƒe dzotsiŋuwo vɛ eye wole dzotsiwuwo me.

Atiglinyi gãa aɖe zɔ va yina. Ɖeka hã to ŋula megbe. Ŋula le atiglinyi eveawo titina. Atiwo ƒo ʋlã wo. Eye gbe hã le afi sia.

Ɖevi etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka ɖe le xɔ sia me nu vovovowo le kplɔ dzi. Tsinukplu le kplɔ dzi nɔŋlɔtiwo le kplɔa dzi, nutata vovovowo le gli ŋu le xɔa me.

Me aɖewo le woƒe mɔzɔkpetewo tem le anyigba. Ame aɖewo kpla wotɔ wo ɖe dzime eye ame aɖewo lé wotɔ wo ɖe asi

Xɔ geɖewo le afi sia, mɔsesẽ hã le xɔawo dome, tɔsisi gã aɖe hã le akpa mɛ ɖaa, mɔsesẽ sia le nɔnɔme tɔxɛ aɖe me.

Kplɔ si ƒe amadede le ʋi la le xɔa me eye nɔnɔmetata gewo le glia nu. Seƒoƒo aɖe le xɔa ƒe dzogoe dzi ɖaa. Zikpui aɖe le ʋi le xɔa me eye wote ɖe kplɔ ŋu. Suɖui eve le eme eye kplɔ aɖe hã le exa.

Asi woame eve ɖewo le cupu, cupu me la, cofi le eme. Keki hã le plati ɖe dzi le fima. Koins ɖewo tse kaka ɖe kplɔa dzi eye ati kutsetse aɖewo hã kaka ɖe kplɔa dzi. Agbalẽ gã ɖeka le fima kple vitɔ ɖeka kle ati tukui ɖe le flowɔ pɔt me

Wole abo ƒom, wɔametɔwoe le aboa ƒom. Afɔ ɖeka koe le wosi eyata wole kpo ɖe asi si awɔe be woateŋu aƒo abo la.

Amewo le afi sia. Wodo ŋɔtigodiwo. Wodo atakpui kple dziwui si abɔ mele eŋu o la me. Wolé bɔlu ɖe, ɖe asi. Asi bɔlue wolé ɖe asi.

Dukɔ vovovowo ƒe flaga le yame. Flagawo le ya ƒom. Gakpo ŋutie wosa wo ɖo.

Gbedamawo sl afi sia eye ame geɖewo le ɖɔ wŋm le afi sia. Ɖewo bla ta eye ɖewo ɖo hexi ɖe ta. Ɖewo bɔbɔ eye wodo awu dzɛ. Gakpo aɖe hã le megbe do me ɖa. ame eve aɖewo ɖe aga ɖa le ame gbogboa wo ŋuti.

Ŋuwo le afi sia eye mɔdodowo hã le afi sia, xɔ kɔkɔ etɔ̃ le dzedzem le afi sia, ati dama aɖewo le xɔawo gbɔ, gakpo aɖewo le afi sia.

Ame aɖewo kpla bagi wole zɔzɔm le asi sia me. Wole nu vovovowo dzram le teƒe sia. Wole nuwo abe kukuwo, kple fefe nuwo dzram le afi sia.

Amewo le yibɔ me ke ŋutsu ɖeka aɖe ya le awu ʋɛ̃ me. Ɖaka aɖe le woƒe ŋgɔ, seƒoƒo aɖe aɖaka la dzi, wole…

Amewo le tsitre, woda woƒe aso ɖe woƒe axawo dzi. Wodzɔ woƒe kɔwo tititi, womele ŋaŋam kura o, wole nu aɖewo hã kpɔm. ame bubuwo hã le xɔa me.

Ame aɖewo nɔ xɔ sia me. Wonɔ zikpui yibɔwo dzi. Ɖewo le agbale ɖe asi, nyɔnu aɖe si do awu dzi la le tsitre ɖe wo ŋkume. Ele nuƒomɔ ɖe asi.

Amewo le asi kam nuwo ŋu le xɔ sia me, goe aɖewo le afi sia eye ŋu vovovowo hã le xɔa me, ame aɖewo le megbe…

Ame aɖewo le dziwui ʋɛ̃ me le afi sia, ɖewo tsɔ wotsɔ mɔzɔkpetewo ɖe asi, ɖewo le fli aɖe me, xɔ gã aɖe te wole, gakpo sesẽ aɖewo le xɔa titina.

Amewo le dɔwɔm wole woƒe dɔwɔwu wome, woɖiɔ woƒe dɔwɔ kukuwo hã, wole xɔ gã aɖe tum, amiaƒe ɖewo le atrakpui aɖe liam.

Zikpui yibɔ aɖewo le teƒe sia. Zikpui siawo nye zikpui bɔbɔbewo. Nɔnɔmetata vovovowo hã le glia ŋuti le xɔa me. Nɔnɔmetata ɖewo le dzie.

Lã aɖewo le zɔzɔm. Lã la ƒe ɖewo nye nyiwo eye ame avuwo hã le wo dome. Ame etɔ̃ le zɔzɔm kple lãwo. Lãwo le nu ɖum, wole gbedamawo ɖum.

Zikpui bɔbɔe eve aɖewo le afi sia, wo me le ʋɛ̃, ati aɖe le dzogoe aɖe dzi le ŋɔa ƒe megbe lɔƒo, kplɔ goɖoe aɖe le xɔa ƒe titina.

Ame eve wonɔ sɔdzi. Ame eve bubu hã le tsitre le zɔzɔm le woƒe axadzi. Tɔsisi aɖe le woƒe axadzi. Nyɔnu ɖeka le megbe tsɔ asi ka sɔla ƒe megbe.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ ŋu aɖe me. Ati ƒuƒu aɖe le woƒe megbe do me ɖaa. Ŋu la ƒe amadede le blu. Amea ɖewo tsɔ nu ta eye ɖeka kpa vi ɖe megbe.

Ame atɔ nɔ anyi ɖe zikpui ʋi aɖe dzi. Ke ame etɔ̃ le tsitre le wo titina. Nyɔnua le awu ʋi lɔbɔ me eye wo le seƒoƒo aɖe ɖe asi. Wo le srɔɖeɖe wɔm.

Nyɔnu aɖewo tsɔ abɔ yi dzi, ke ameaɖewo hã bɔbɔnɔ anyi eye wo de asi atame, amea ɖe ƒe awu le ɣie, eye wo tsɔ vi ɖe atata, Nyɔnuawo ta avɔ ɖe akɔta, wo bla ta kple avɔ hã.

Ame geɖewo nɔ kplɔ aɖe ŋuti, ŋutsu aɖe hã le wo ŋkume, mɔɖaŋu vovovowo le ŋutsua ƒe ŋkume, nyadzɔdzɔgblɔlawoe nɔ kplɔ sia ŋuti.

Nyɔnu siawo le nuwo ɖe ta. Aŋutia le woƒe agbawo me. Nyɔnua ɖeka kpavi ɖe megbe dome. Nyɔnu ɖeka si le wo ŋgɔ bla ta la, le nu kom.

Ŋutsuwo le dɔ wɔm, wole woƒe dɔwɔnuwo me, wodo woƒe dɔwɔfɔkpawo eye woɖɔ woƒe dɔwɔkukuwo, wole keteke mɔ dom.

Kplɔ aɖe le xɔ sia titina, seƒoƒo le edzi, wowɔ zikpui tɔxɛ aɖewo ŋdɔ le egbɔ, zikpuia ɖewo le godoo ke ɖewo hã le lɔbɔɔ.

Tsinokplu etɔ̃ le kplɔ aɖe dzi. Ŋutsu aɖe nɔ kplɔ la ŋuti. Ame etɔ̃ le tsitre le xɔ sia me. Nyɔnu aɖe si ƒe ɖa le ʋi la bɔbɔnɔ anyi.

zikpi bɔbɔe aɖe le glia ŋuti bubu hã le xɔa ƒe ɖusi me kaɖi hã le dziƒo seƒoƒo nyuie aɖe kplɔ aɖe dzi le xɔa titina

Amewo le tsi xaxa aɖe gbɔ. Woɖo kawo ɖe tsia me. Tsi ƒuƒu hoŋliŋli aɖe gbɔna edzi yi ge le afi sia. Tsiƒulawo le klalo.

Asinudɔwɔlawo le afi sia. Wogbugbe le xɔa ƒe amadede sim yeye eye ame geɖewo hã le dɔ wɔm le fesrewo ŋu. Ŋutsuawo lía afɔkledzi hafi le xɔa sim.

Ame adre le nɔnɔmetata sia me. Nyɔnu tsitsi ɖeka nɔ aba dzi eye ɖevi eve nɔ eƒe axawo dzi. Nyɔnuvi ɖeka le nuɖaze ɖe asi.

Tɔsisi aɖe le afi sia, lã geɖewo bɔ ɖe eŋu, gbemelãwo bɔɖe tɔsisi la ŋu, sɔveda le tsi nom le tɔsisi la me, atiglinyi le gbe me le akpa me ɖaa.

Amewo ƒo ƒu ɖe teƒe sia. Nyɔnu ɖeka aɖe yi do awu dzẽẽ lɔbɔ la, tɔ ɖe wo ŋkume. Ele nu ƒom na wo. Xɔ aɖe si wotsɔ bɛ tuii la hã le wo megbe.

Tɔdzi ʋu gã ɖe nye esi, ame geɖewo le eme fū, ame aɖewo le ʋu la tame, ke ɖewo nɔ ʋuame, tɔdzi ʋu la le tɔsisi gã aɖe dzi zɔm he yi na teƒe bubu.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewo kpa wo viwo ɖe megbe eye ŋutsu ɖeka hã le nane ɖe ta. Kotoku le ta ne ame eve eye eɖe le avɔ aɖe ɖe asi. Ɖeka ƒe afɔkpa le ʋie.

Ame geɖe le afi sia, ɖewo le xɔawo tame eye ɖewo hã le xɔawo gɔme. Ŋutsu eve aɖewo le ŋu aɖe me eye wole tsitre le asi kɔm dzi na ameawo.

Ɖevi sɔe etɔ kple nyɔnu tsitsiwo le afisia. Wonɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ɖeviawo le ʋuƒonu kple hadzinu vovovowo wò zam. Nyɔnu la hã le saŋku ɖe si.

Agba aɖe le afisia. Akple kɔ babla ɖeka aɖe le eme. Fetri detsi le eŋuti. Lã vovovowo le detsia me.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ ŋgɔgbe. Ame aɖewo le eƒe megbedome. Eɖiɔ sikakuku ɖe ta eye wòdo sikalɔnuwo ɖe eƒe alɔ. Edo dzonu xɔasi.

Amewo sɔgbɔ ɖe afi sia, nyɔnuvi aɖe si ƒo ɖa ŋɔŋɔe ɖe ta la le nane nom le tre vi aɖe me, ŋutsu aɖe si ɖɔ gaŋkui ɖe ŋkume sa avɔ ɖe akɔta.

Ame aaɖewo le ʋe ɖum. Ame etɔ̃ ŋu ƒom na wo. Wole ʋ e la ɖum le tɔ aɖe to le eke me. Tɔ la le woƒe axadzi. Woɖɔ kuku lɔbɔlɔbɔ aɖewo ɖe ta.

Ŋutsu aɖewo do awu ʋi me le afi sia, nyɔnu aɖewo hã le wo dome, amea geɖewo ɖiɔ ŋɔtigodi eye ŋutsua dometɔ ɖeka le avɔ dam ɖe abɔ nyuie.

Kplɔ le afi sia eye zikpuiwo ƒoxlae fũu kaɖi hã le etama ɖaa, kaɖi siawo nyakpɔ, kplɔ bubuwo hã gale akpa mee go dzi.

Tɔsisi gã aɖe le afi sia, kplɔ aɖe le tɔsisis la to, ŋutsu etɔ̃ tɔ ɖe tɔsisi la gbɔ, ŋutsuawo dometɔ kpla akpete ɖe megbe, ŋutsua wo dometɔ eve ƒe awu le dzɛ̃.

Ame aɖewo le afi sia. Nyɔnu aɖe le nu kplɔm kple xa kpuii aɖe. Nyɔnu eve bubu le agbawo klɔm. Gaze gããaa aɖe hã le wogbɔ. Ɖevi sue aɖe hã nɔ anyi le wokpɔm.

Wole xɔ aɖe tum le afisia. Xɔ sia le woanɔ tɔxɛ aɖe me. Wokɔ anyi kɔ le xɔa tume. Gakpo dzi.

Ame geɖewo le awu dzɛ̃ kple awu yibɔwo me. Sukuvi aɖe si do sukudewu la tɔ ɖe aɖaka woame ene gbɔ. Aɖako ƒe amadede le yi.

Ɖevi sɔgbɔ wole afi sia. Ɖeviawo dometɔ geɖe mia woƒe ŋkuwo. Ɖeka aɖe si da asi ɖe eƒe akɔta le ɖusikpadzi lɔƒo le afi yi la ŋu ŋku da ɖi.

tɔdziʋu geɖewo le afisia flaga vovovowo le wó ŋuti nyɔŋu ɖeka kple ŋutsu ɖeka kpakple ɖevi soe aɖe tɔɖe teƒe ma ŋutsu aɖe dze ŋkume wo

Ŋutsuwo le afi sia, ŋu ʋi aɖe le wo megbe atidamawo le woƒe megbe dome. Wole tu tsɔm de asi na ŋutsuawo.

Masɔmasɔ aɖe dzɔ le teƒe sia, wole kɔ tɔm ta na ŋutsu aɖe, wole ŋutsu aɖe hã ƒe awu hem sesiẽ, ame aɖewo do abɔ ɖe dzi be yewoaƒo yewo nɔewo.

Ame eve le xɔ sia me, nu vovovovowo le wo ŋkume le kplɔ aɖe dzi, wo katã wo ɖɔ gaŋkuiwo, ŋutsua ɖeka ƒe awu ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi, nu lɔbɔ aɖewo le woƒe ŋkume.

nudzadzra geɖewo le afisia dzonu xoasiwo kple atsɔɖonu vovovowo le afisia wó de ɖewo atukpa me eye wó ti ɖewo ɖe dziƒo ɖaa

Ame aɖewo le afi sia, xexi aɖe te wole, amea ƒe ɖewo sa avɔ ɖe akɔta ke ɖe ya de ɖe abɔ.

Ŋutsu aɖe lé lã aɖe ɖe asi eye wòtsɔ akɔ ɖe gbe aɖewo dzi abe ɖee wòbe yeame lã la ene. Ŋutsu aɖe hã do awu aŋutiɖiɖi ƒe amadede eye wòsa avɔ ɖe ali eye wòtɔ ɖe egbɔ le ekpɔm. nyɔnu aɖe hã to ŋutsua ƒe megbe eye wota nane ɖe abɔ.

Zikpi si ƒe amadede le gbemu la le xɔa me. Ŋutsua ɖe tsyɔ avɔ ʋe ɖe kɔme. Nɔnɔmetata aɖe si me ŋutsu aɖe ƒe ɖa le lɔbɔɔ la hã le xɔa me. Nugo aɖewo le xɔme

Ŋutsu tsitsi aɖe wole do ɖem, wotsɔ sofiwo le ke kum le do la me, nyɔnu eve le woƒe axawo dzi le dze ɖom, gbe aɖewo le woƒe axawo dzi, ŋutsua ɖeka ɖɔ kuku, nyɔnu ɖeka hã ɖɔ kuku.

Yameŋu ʋi aɖe le teƒe sia, ame aɖewo hã tɔ ɖe afi sia, ɖeka lé fefeŋu aɖe ɖe asi eye wòlé fefenuwo hã ɖe asi bubu.

Ŋutsu eve le afi sia, ɖeka tsiɔ akɔ ɖe kplɔ dzi eɖiɔ asiwui ɖe asi, evelia le xɔ me tutum, etsɔ nututunu le anyigba tutum.

ame eve le nake babla ɖe ta nyɔnu aɖe hã le amakpa aɖe ɖe ta ame aɖe ha tsɔ kusi ɖe ta deti le wóƒe axawodzi eye ʋu yi kple ʋu yibɔwo hã le mɔa dzi

Nyɔnu siawo le nu vovovowo tam ɖe woƒe nuwo dzi eye ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe wo gbɔ le wo kpɔm. Nɔnɔmetata geɖewo le glia ŋuti eye ɖewo ƒe amadede le ʋi eye ɖewo hã le abe aŋutiɖiɖi ƒe amadede ene.

Ame aɖewo ƒo xla to godoo aɖe me, ame etɔ̃ aɖewo le etoa me, ame eve aɖewo le toa titina hedze abe kɔ damee wole ene.

Ŋutsu aɖe si le awu ʋɛ̃ me la nɔ anyi, nyɔnu aɖe hã si le awu ʋɛ̃ me la le tsitre le ŋutsu la xa. Ame bubu aɖewo hã kplɔ wo ɖo, ɖewo hã wotɔ woƒe axawo dzi hele asikpoli ƒom na wo.

Xɔ kɔkɔ awɖewo le teƒe sia, xɔawo tame le lɔbɔɔ. Ame aɖewo do awu lɔbɔɔ eye wo ɖɔ kuku le xɔ la gbɔ. Awusatɔwo ƒe sɔlemexɔe nye esia.

Amewo le afisia, amea ɖewo nɔ anyi ke ame eve aɖesiwo le, aŋɛ kplɔ̃ aɖewo ŋuti la le fefe ɖim kple aha ntun.

Ame aɖewo le tsiƒuƒu hoŋlilŋi wɔm le afi sia, ame atɔ̃e le ho sia ŋlim, wo katã wodzo dze tsia me zi ɖeka, nukpɔlawo le tsi to hele wo kpɔm.

Tsi ɖɔ ale gbegbe, ŋu eve aɖe le tsia me le xɔ aɖe ŋgɔ ɖaa, tsi ɖe xɔ la, ŋutsu aɖe kpa via hele tsi la me zɔmii.

Ŋu aɖewo tɔ, ŋu yibɔ ɖeka le ŋgɔ, ɖevi aɖe si le awu ʋi lɔbɔɔ me la tsɔ ŋkume tsyɔ̃ ɖe ŋu yibɔ la, ɖevi ɖeka aɖe le emegbe etsɔ nu bla ta.

Ame geɖewo le awu dzɛ̃ me. Ɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃ eye ɖewo hã tsɔ nu dzɛ̃ bla ta. Ɖewo tsɔ gbewo de kɔ eye ɖewo hã le kaƒomɔ ɖe asi.

Wodo dzo ɖe mlekpui afɔ etɔ̃ me le afi sia. Nyɔnua aɖe le akple ɖam le dzo la dzi. Nyɔnu bubu aɖe hã ta avɔ hele megbe dome ɖaa.

Ame aɖewo le ablɔwo dzi. Wolé kaɖiwo ɖe yame. Woŋlɔ nuwo ɖe kaɖaɖila dzi. Amea ƒe ɖewo ɖɔ gaŋku eye ɖewo hã meɖɔ o.

ame aɖewo le tɔ aɖe gbɔ tsi tsetsewo aɖe le wóƒe megbe eye wó tɔ ɖe tsi tsetse la me wodó wóƒe abɔwo ɖe dzi ɖewo le dzime kpo

Toya yevu dze ƒe, fike ya yevuwo tɔ na ɖo alebe ame aɖewo yina ɖe aƒugodo wò yina. Amewo geɖe yameʋua me yina. Alebe yameʋua dzeƒea nye teƒe gã aɖe alebe yameʋu yake wɔ ɖo hã nye yameʋu gã aɖe alebe amewo zɔ yina ɖe yameʋua me.

Xɔ amadede ʋewo le afi sia, eye wogba wo kple zingli yiwo ƒe amadedewo le abe aŋutiɖiɖiɖ ene, ŋu dzɛ̃ aɖe le afi ma, ŋu ʋɛ̃ aɖewo hã le eye gbemuwo hã le afi sia.

Ame etɔ̃ le tɔ to. Nyɔnu ɖeka kple via wo ame eve. Nyɔnu la lé tɔmela gã aɖe ɖe asi. Kusiwo le wogbɔ.

Sukuviwo le dzidzɔ kpɔm. Ɖeka kpla asi kɔ na nyɔnu aɖe le megbe dome ɖaa. Ɖeviawo nye ŋutsuviwo kpakple nyɔnuviwo. Ɖewo ƒe aɖuwo le dzedzem.

Ŋutsu aɖe si le awu dzɛ̃ eye wòtsɔ nu dzɛ̃ bla ta la le afi sia, nyɔnuvi aɖe hã le egbɔ, ŋutsu la lé aha ɖe asi nyɔnuvi la lé ne ɖe asi.

Amewo le tsi me zɔ̃m. Wolé woƒe nunɔamesi aɖewo ɖe asi. Wolé nuwo abe aba, zikpui kple nuɖanu vovovowo ɖe asi.

Nyɔnu tsitsi aɖe nɔ anyi, nyɔnu ɖeka aɖe le abui dom nɛ, nyɔnu si le abui la dom nɛ la ƒe awu nye gbemu. Ame bubu aɖewo hã nɔ xɔ me kpli wo.

Ŋutsuwo le tɔto wole dzu ƒum afɔkpa mele afɔ nawo o wole abo ƒom le tɔa to ati kɔkɔ aɖewo ha le toa to le wogbɔ

Ame eve le xɔ me ɖeka nɔ zikpui me, ŋutsue nɔ zikpuia me, nyɔnu la le nu kplɔm, nu kplɔmɔe wotsɔ le nua kplɔ mee.

Nusrɔ̃lawo le nu srɔ̃m. Nufiala nye ame si ƒe agbalẽ me klẽ vie eye eye woƒo ɖa lɔbɔ ɖe ta eye. Ele gbe dom ɖa. Ɖevia ɖewo kpla bagi ɖe megbe. Ŋutsu aɖe si ƒe awu le dzɛ̃e aɖe hã le megbe le xɔ mɔnu ɖaa. Wofa nusɔsrɔ̃ geɖe le xɔa me.

Amwo le ablɔdzi zɔm. Ame aɖewo tsɔ kaɖi si dzi nuŋɔŋlɔwo le la do ɖe dziƒo bobobo. Ame aɖewo do awu abɔ lɔbɔwo eye ɖewo hã do atalegbe.

Afɔku aɖe dzɔ le afi sia. Ŋu ɖeka le akpa mɛ ɖa da to eme eye wodze ŋe ɖe eƒe axa dzi. Ŋu gã si le egbɔ la ƒe ƒe ŋkume kaka. Ŋutsu etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe ŋu la ƒe ŋkume.

Ɖeviwo le nu kom, nu dzadzrawo le kplɔ dzi sabala le kplɔ dzi, tadiwɔ le kplɔ dzi nyɔnu aɖe lé gagba ɖe ta eye kotokuwo le eme.

Kaɖi ŋu dɔwɔlawo le afi sia. Wole kawo ŋuti dɔ wɔm. Ati gã yike ŋuti wowɔa ka ɖo hã le afi sia. Ŋutsuawo ɖɔ woƒe dɔwɔkuku ʋɛ̃wo ɖe ta eye wodo woƒe awu blɔ kpakple aŋutiɖiɖi ɖe ŋuti.

Mɔƒonuwo sɔgbɔ le afi sia fuu, nyadzɔdzɔ dɔwɔlawo le teƒea. Wolé fotoɖemɔ gãwo ɖe asi. Wole fotoɖemɔawo megbe hele nane kpɔm to eme.

Ame aɖewo le flime, nyɔnu kple ŋutsuwo siaa le flime, wole xɔ aɖe te. Gakpo gãwo le xɔa xɔa gɔme, ameawo ƒe ɖewo ƒo ɖa legbe, nyɔnu ɖeka aɖe tsɔ nu ta.

Ameve le xɔ siame, eve le ŋgɔ ke ameɖeka ɖe le megbe ɖaa, ŋutsu eve kple nyɔnu ɖeka, nyɔnu la ƒe ɖa le kpɔ̃, wole agbalẽ aɖe me kpɔm.